Wannan shi ne muke kiran sa da fanke wasu kuma su ce wannnan shi ne muke kiran sa fanke. Wannan fanke ana samar da shi ne daga fulawa, fulawa kuma ana samar da ita ne daga alkama ita kuma alkama ana samar da ita ne ta hanyar noma. Idan aka zo aka gyara gona, bayan an gyara gona sai a zo a yi rijiya wad; wadda za a riƙa ɗaura inji ana samar da ruwa, in aka gama wannan “process” aka gama wannan hanyoyi sai a zo a fid da hanyoyin da ai komi-komi ai gida-gida yadda za ai shukan nan ko ai fangali. In ka zo kai wannan sai ka cakuɗa irin alkamarka da taki in ka cakuɗa irin alkamarka da taki sai ka shuka ta, idan ka shukata sai ka ba da ruwa, in ka jiƙe ru; ba da ruwan farko sai ka zo kai feshin ciyawa, duk wata ciyawa da za ta futo wannan feshin ze hana wannan ciyawa ta futo. Idan kai wannan feshin shi ne ake kiran sa da feshin daƃe. In kai wannan feshin daƃan to duk wata ciyawa da za ta futo ba za ta futo ba, iya alkamarka ce za ta futo, ba za ta futo ba, iya alkamarka ce za ta futo, idan alkamarka ta futo ba a sati na farko, sati na biyu se ka ƙara zuwa ka mata bayi a sati na uku kafin ka ƙara zuba ruwa, in ka zo za kai bayinka ka ɗaddaura injinanka se ka bi duk komi-kominka kana zuba taki in ka zuba sai ka riƙa bin sa da ruwa sai ka riƙa bin sa da ruwa, wannan ze sa wannan ruwan da ya shiga cikin komin kafin ya tsotse takinka ya narke ya bi anfaninka kuma ba za ta jigata ba se ka zo in ka zo sati na ɗaya na biyu na uku a sati na huɗu na biyar na shida he ka zo na bakwai zuwa na takwas shi ne za ta fara ƙunsan ciki in ta fara zara kai se ka zo ka zo ka mata fe se ka zo ka sa mata yuriya wannan yuriyan ze temaka mata wajen yin manya-manyan kai, sannan kuma kai mata feshin tsutsa saboda a wannan lokacin kafin ta fara sa ƙwaya tsutsa tana shiga cikin irin alkamar yanda za ta iya lalata maka ita, idan kai wannan ka gama se ka zo ka ka riƙa ba ta bayi kana mata bayi har tsawon sati na sha biyu zuwa na sha uku ta gama kai tai komai se ka bat ta se a zo a yanke ta a bige ta a cashe ta a fid da ita sannan se a zo a kai ta inji a niƙa, in aka kai ta aka niƙa aka cire dusa aka cire gari shi ne za a samu fulawa, ita wannan fulawar in an same ta za a zo se a zuba ta a kwano kamar yanda inda za ai wannan cincin ɗin in aka zuba wannan fulawa a kwano se a zo a sa yis idan aka sa yis wannan yis ɗin ze temaka masa wajen tashi, in aka sa yis se wasu suna sa gishiri wasu suna sa siga ya danganta da ɗanɗanon da kake so, sannan wasu kuma suna iya haɗa duka biyun da gishiri da siga idan ka zuba wannan se ka zo ka ka ajiye shi a rana ko ka rife shi a guri yanda is: yanda ka rife shi yanda iska ba za ta iya shiga ba ze tashi in ya tashi se ka ɗora manka a wuta ka riƙa sakawa kana jefawa kana jefawa haka ze soyu in ya soyu se a zuba a faranti a ci kamar yanda yake a wannan hotan

Wannan kifi ne da ake kiran sa da tarwaɗa a Hausance. Wannan kifi yadda ake noma shi, shi ne ta hanyar, misali ka samo robarka ko kuma tankinka, a yanke shi a gyara shi, in aka gyara shi sai a zuba ruwa a ciki. Idan aka zuba aka wanke sai a zuba a ciki. In aka zuba ruwa a ciki. Sai ka samo ƙananan kifayenka ka zuba, a guri wanda yake ba shi da rana, ba zafi, zafi ba zai dame su ba rana ba za ta dame su ba. Guri dai wanda yake da misali tsakatsakiyar yanayi. Yanayi mai daɗi wanda za ka ce rana, ba rana can ba, kuma sannan ba inuwa can ba. Idan ka kawo kifayenka ka zuba sai ka samar musu da abincinsu, akwai abincinsu da ake sayarwa a kasuwa. Wasu hanyoyi kala biyu ne wajen samar musu da abinci nan, wasu naa amfani daa, kamar abubuwa namu na gargajiya irin su, kaman misali akuya haka, irin naman su akuya, su kaza da sauransu. Haka in aka kama su sai a daddatsa naman ƙananu ƙananu a zuba masu, ko kuma ka je kasuwa ka siyo ka riƙa zuba musu. Idan ka zuba su a wannan ruwan duk saati, in ka zuba musu ruwa ka zuba musu abinci, za ka bude wannan robar taka, ruwan ya fice, idan ya fice sai ka ƙara zuba musu wani, duk sati haka. Haka za kai ta yi musu. Ya daganta da yanayin girman da kake so su yi. In suka kai matakin yanda kake so sai ka fidda abinka.

Yawwa! wannan ak “African Pear” ɗin ana kiransa da “ube a Najeriya. Abin da mafi yawanci ana sa; ana yin sa ne a ƙasashen Afurka kaman Najeriya da Kamaru ana yin noma shi, ana yawan noma wannan “ube” ɗin. Ta yanda ake noma shi; ta yadda ake noma shi, shi ne idan aka samu wannan ɗin aka yanka shi aka samu irin aka yanka shi, za a fudda ƙwayar, irin kenan, shi ne a Turance ake ce masa “seed”. Idan aka cire wannan “seed” ɗin aka cire irin, sai a zo a samu ƙasa wacce take ɗauke da taki wadatacce kamar shi ne ake ƙiran sa da “manua” ko “organic manua”. A lokacin da ka shuka shi, in lokacin rani ka shuka shi za ka dinga ba shi ruwa a kai a kai, amma in ba lokacin rani ba ne, ba a buƙatar ba shi ruwa, sannan ana shuka shi ne a gurin da ba ya ɗaukar ruwa sosai, sannan gurin da ba ya hi da zafi wanda musali yanayin ma'aunin zafin wurin ko sanyin gurin ba ya wuce “temperature” ashirin zuwa talatin da biyar. Mafi yawanci an fi shuka shi a irin wannan guri, idan ka shuka shi kuma a lokacin duk bayan wata uku zuwa biyar haka, ana zuwa a zuba masa taki, takin yana iya kasancewa “manua” takin gargajiya irin na juji, kashin dabbobi ko kuma takin zamani “NPK” shi ne da Hausa ai, ai da Turanci ake ƙiran sa “NPK” ko a ce “fertilizer” idan aka zuba mar wannan takin za a ci gaba da mo; kula da shi ana sa mai ruwa dai daidai musali har I zuwa lokacin da ze fara ‘ya’ya. Mafi yawanci shi wannan “African pear” ɗin ko “ube” yana fara ‘ya’ya ne a wata, a shekara daga wata uku a; daga shekara uku zuwa shekara goma ya danganta da yanayin yadda aka; musali aka aka yi aka ƙirƙire shi akwai wanda yake yi akwai ɗan wuri akwai kuma wanda yana ɗaukar lokaci kafin ya yi ya danganta da musali lokacin da ya ɗauka da aka yi shi, sannan idan ya nuna yana iya kasancewa ruwan kalan zoƃo haka, yana kasancewa ruwan kalan zoƃo ko kunu ko kuma “dark blue” haka, baƙin kore kenan da Hausance yana iya kasancewa wannan kalar ana anfani da shi wajen a cin abinci kamar in aka samu ruwa me zafi aka zuba shi a ciki ko aka dafa shi ana ɗayewa a ci da burodi ya danganta da irin nau'in anfanin da za kai da shi wannan dai a gugguje shi ne bayanin yadda ake samad da shi da yadda kuma ake anfani da shi.

wannan a hausan ce muna kiranta da kankana kanka na taka sance nau’i biyu yanda ake nomanta anayin ta da rani ana yinta da damina amma ya dangan ta da lokacin da kake so kayi ta, in lokacin damina zaka yita anayin ta a wurin da bai daukan ruwa sosai misali gurun da ake noma gero dawa gyada anan akeyin noman kankana gurin da a ke noma kankana ba’ayin shinkafa a gurin, idan kazo in yar damiˋna zakai bayan anyi ruwa na farkoˋ zakazoˋ ka samoˋ irinka aima huda ka shuka idan shuka tana fitowa sai ka bita kasa mata takiˋ idan ka sa mata takiˋ tana kan kanuwa a satin farko zakai mata feshin kwari, duk satiˋ ya kasan ce ana mata feshi to wannan feshin da kake mata shiˋzai hana kwari su takura mata harta girm matakin da zaka eebe ta. Mafiˋ yawanciˋ kankana tana daukan wata uku ne zuwa wata biyu da rabiˋ har’a eebe ta zaka eba a wannan satin waniˋ satin ka dawo ka iiba. Idan kuma raniˋ ka shuka zaka zo ka gyara gurin bayan ka gyara zakai rijiya wacce zaka rinka samar mata da ruwa saika shukata idan ka shuka ta, itta ma wannan duk satiˋ ko duk bayan kwana uku yar rani mafi yawanci tafiˋ kasan cewa da kwariˋ sakamakon damiˋna ce babu wasu ciyayin da zaka rika ta ammali dasu sai wannan kankanan, wannan zai kawoˋ kwari da tsutsotsi ga kanta mafiˋ yawanci kwana uku uku ake zuwa ake mata feshin kwari sai asa mata takiˋ, to a haka dai zakaga ka samu ka cimma matsayˋa kakai harda lokacin da zaka cire abunka. Itta ma tana iyya kasan cewa satiˋ biyu ne ai wata biyu ne da rabiˋ zuwa wata uku kagama ka eebe abinka ka kai kasuwa ka sayar.

Wannan shi ne namijin goro. Wato ma'ana wannan namijin goron ana noma shi ne a gurin da yake ɗauke da lumshi da lema haka, ba can mai ruwa ba, sannan kuma ba wannan ba. Gurin dai da yake lumlumi yana riƙe lema ba can yana bushewa sosai ba. Za'a zo a tauna rami tsakanin rami zuwa rami ya kai inci goma, zuwa inci gom sha biyu tsakanin wannan da wannan. Wannan shi ne zai ba shi tazarar samun iska, sannan ana yin shi a gurin da rana za ta riƙa dukansa, yana samun wannan haske rana. Saboda yana amfani a gare shi wajen photosynthesis ake kiransa da a turanci. Hanyar da suke cin abinci tsiranni ta hanyar hasken rana. Idan ka zo ka yi wannan ka sassaka shi ka shuka za ka riƙa yi masa noma kana kula da ciyayin gurinsa sakamakon wannan. Wannan ciyayin za su hana shi sakewa ko, su tara mai kwari waɗanda za su riƙa takura masa lokacin mabanbanta daban. Idan ka gyara gurin ka tsabtace gurin zai riƙa riƙe lema gurin ya kasance yana ɗan riƙe danshi haka ba ya bushewa, in lokacin rani ne ka riƙa ɗan zuba masa ruwa, sannan jana ɗaukan, yana yin bishiya ne yana ɗaukan shekara bakw ai biyar zuwa bakwai lokacin da ake tire shi ake rore shi. Kuma ana gane ya nuna ne ta hanyar da zai riƙa faɗowa in aka ga yana faɗowa aka ga ya yi ramran to wannan yana nuna alamar ja nuna ya kai lokacin da za'a cire shi a kai kasuwa a riƙa siyarwa.

Idan aka ce boiled water ana magana ma'ana tafasa ruwa. Shi yanda ake tafasa ruwa shi ne za ka samo tukunyarka, ka wanke ta bayan ka wanke ta sai ka ‘yabo ruwa ka zuba a ciki, idan ka ‘yabo ruwa ka zuba a ciki za ka samo dutsuna guda uku. Ka aje ɗaya, biyu, uku yanda in ka ɗaura tukunyar nan ba za ta jirkice ba. Amfanin sa guda ukun wannan zai tare nan ɓarin, wannan zai tare nan ɓarin, wannan zai tare nan ɓarin yanda ko ka zuba mata ruwa ba za ta yi galan galan ba. Sannan za ka je fa ka samo itacenka. Ya danganta itacen faskare ne, ko kuma sarowa za ka yi ɗai-ɗaya ko biyu. Ya danganta da irin wanda za ka samu. Idan ka samo itacenka sai ka zo ka saka su, a cikin wannan murhu. Idan ka saka su. Wannan dutsunan da ka saka shi ne ake kiran sa da murhu. Idan ka ɗauko tukunyar ka ɗora a kan wannan murhu, sai ka sa ka haɗa itacen. Ka ‘yabo ‘yan makamashi, ‘yan yayi haka ka zuba haka ka kyatta ashanarka wutan za ta yi saurin kamawa. Idan ta kama sai ka ɗakko wannan wannan ɗin naka, sai ka ɗakko wannan ruwan ai wannan ruwan idan takama sai ka ɗakko murfi ka rufe ruwan in ka rufe ruwan za ka ga yana nuna alamar haka kamar ‘yan kwayaye haka suna tasowa wannan ‘yan kwayayen su ne a turance ake kiransu da bubbles. Idan ka ga wannan ‘yan kwayayen suna tasowa suna tasowa to ruwanka ko yaushe zai iya tafasa sai ka saka ka cigaba da iza wutarka har izuwa lokacin da zai nuna ma, ya fara tafasa yana zaɓalɓala yana juyawa, yana juyawa, to in ya je wannan matakin shi ne za’a ce ruwa ya tafasa ya zama boiled kenan.

Wannan shi ne a Hausance muke ƙiransa da aure, ko kuma a ce haɗi. Ana ce mar haɗi ko aure. Wannan hanya ce wacce ake samar da, wani nau’in tsiri, Wanda daga jikin wani da wani ake ɗaukan sa a haɗa su, don samar da wadatacce ko kyakykyawar amfani amfani. Mafi yawanci ana yin sa a mangwaro, leman tsami, leman zaƙi, da dai sauran su. Wanda za’a haɗa. Yanda ake yi shi ne idan ka samo kamar, misali kana so ka yi wa, lemun tsami da na zaƙi za ka ɗauko idan, so kake ka samu manya-manyan lemun tsami. Amma me waɗannan lemun, tsami za su a, ai zaƙi za su a tsami za su riƙa ba ka. Za ka zo ne ka yanko reshen lemun tsami. Idan ka yanko reshen lemun tsami. sai ka zo ka samu bishiyan lemun zaƙi, sai ka zo ka samu wani reshen sai ka yanke shi daidai yanda zai iya shiga idan ka yanke, sai ka haɗa su. Sai ka samu salatuf ko leda mai kyau tsaftatacciya sai ka naɗe su. In ka naɗe su, ka naɗe ka naɗe, sai ka bar shi a haka kana ɗan ba shi ruwa tsawon, sati goma sha biyu, haka ko sati shida. Za ka ga ya kame kuma ya cigaba da ganye, kuma zai baka, ‘ya’ya wanda yake misali reshen da ka yanko irin ‘ya’yan wanna reshen zai baka. Amma za ka ga sun fi wa’yancan ɗin girma sannan sun fi lafiya da wadataccen abun da ake buƙata a ce suna ɗauke da shi.

wannan ta kasance gonan tattasai ce shi kuma tattasai mafi yawanci ana noman sa ne da rani ana jin sa a guri wanda yake ɗauke da taɓo ko kuma gurin da bashi da taɓo gurin da dai za a sama hanyan da za a riƙa bashi ruwa yadda ake yin sa shine idan ka samo irin ka za ka sama guri ka zuba shi idan ka zuba shi in ya fito sai waje ya ɗan yi tsayi sai ka shira kana bi kana daddasa shi ba kaman yadda ake shuka sauran tsiranni ba za a tona rami a zuba a tona a'a shi karassa ake sai a daddasa idan aka daddasa ya samu lokaci ya dan samu sati ɗaya ana bashi ruwa lokacin da ya buƙata haka sannan ana masa noma ana masa feshi saboda ƙwari suna iya takura masa wannan feshin shi zai taimaka masa wajen yadda tsutsa bara ta shiga tana huda shi ba ta hana shi girma sannan ana sa masa takin npk sakamakon ya samu nutrient issacen abinci sosai ana sa masa takin urea yanda zai ƙara tsayi da kyau da dai abun da ake buƙata kamar a sauran amfani na yanda ake sama kowanne taki shi dai tattasai ana amfani ne da shi wajen miya mafi’akasari sakamakon samar da ɗanɗanon ya ji a mija ana saka shine a miya ko ana yin jallof da shi wasu kuma suna yanka shi a abinci haka a na ci kaman za a soya kwai ko za a ci salak ko kabeji duka ana yanka shi.

wannan hanya ce wacce ake kama kifi da ita ake amfani da ƙugiya ko a ce fatsa idan aka ce um ƙugiya wani ƙarfe ne mai ɗauke da lanƙwasa da ake ɗaura masa zare idan aka ɗaura zare da itace wasu kuma suke iya ɗaura shi a cikin ƙarfe ya danganta da irin hanyar da za ka bi ka kamo ko kuma kai amfani da ƙwarya ko mataci wanda za ka iya kifi ya taho ka rife shi idan ka rife shi musamman ma tarwaɗa ita da ta ke da santsi ba za ka iya kamata da hannu ba amma yin amfani da wannan matacin ko miye in ka ganta za ka saka ka kife ta ko kuma kasa ka tsamo ta ka fido da ita daga cikin ruwa saboda idan aka barka haka aka ce ka kama ta da hannu ba za ta kamu ba saboda santsin da yake tatare da ita to amma idan kai amfani da wannan matacin shi wannan matacin huhhuduwane a cikinsa kana kifewa duka ruwan zai ratso kai tsaye za ka tsamo da abin ka ko kuma ka na sakawa ka matso shi shi kuma ta hanyar ƙo ƙe shi shine za ka ɗaure zare a cikin ƙugiya sannan ka sa tana ko kuma wani abu dai nau’in wanda kifi in ya gani zai iya cin inya haɗiye kai kuma ka ɗago shine za ka kama wannan kifi a cikin hankali kwance

Mahimmancin Mas Komunikeshan, ma’ana sadarwa ga ʤama’a masu yawa. Mas Komunikeshan yana nufin isar da saƙonni zuwa ga taron jama’a ta amfani da hanyoyin kaman radiyo, telebijin, jaridu, yanar gizo, da sauransu. Yana da matuƙar mahimmanci a rayuwa yau da kullum, musamman wajen ilmantarwa, sadarwa, da nishaɗantarwa ga wasu muhimman abubuwa game da Mas Komunikeshan. • Isar da bayani: Mas Komunikeshan yana taimakawa waʤen samar da bayanai zuwa ga mutane; labaran abubuwan dake faruwa a duniya, da bayanai masu muhimmanci. Wannan yana taimakawa wajen wayar da kan jama’a game da cigaba, ƙalubale, da dama. Misali, labaran duniya da suka shafi tattalin arziƙi, siyasa, da lafiya. Sai kuma faɗakarwa game da cututtuka ko matsalolin gaggawa. • Ilmantarwa: Ana amfani da Mas Komunikeshan wajen koyar da ilmantarwa ga mutane, musamman ta radiyo, telebijin, da yanar gizo. Wannan yana taimakawa wajen faɗaɗa ilimi har ma zuwa wurare masu nisa. Misali, shirye-shirye na ilimi a telebijin, koyar da dabaru ta amfani da Yutub da sauran dandamali. • Haɓɓaka tattalin arziƙi: Mas Komunikeshan yana tallafawa kasuwanci da masana’antu ta hanyar talla da faɗakarwa. Yana taimakawa wajen gabata da sabbin kayayaki da servis ga jama’a. Misali, talla a radiyo, telebijin, da kafofin sadarwa

Girbin masara. Girbin masara yana buƙatan matakai masu yawa don tabbatar da an girbe shi. Yanda ya kamata ana girbe masara idan takai cikkakiyan balagaGirbin masara. Girbin masara yana buƙatan matakai masu yawa don tabbatar da an girbe shi. Yanda ya kamata ana girbe masara idan takai cikkakiyan balaga kuma ruwar dake cikin kwayoyin masarar ya kai tsakanin kashi ashirin zuwa ashirin da biyar ko ƙasa da haka, Idan babu na’urar toshewa. Alamomin balagar masaran kuma sun haɗa da kwayoyin masaran sun yi ƙarfi, kuma sun fara dunƙulewa, kwayoyin masaran sun juye launin ruwan ƙasa kuma sun bushe, tsiran sun fara bushewa. Shirye-shiryen girbi, duba kayan girbi don tabbatar da suna cikin yanayi mai kyau, tsaftace gona daga duwatsu da tarkace, shirya ma’aikata don girbin da hannu za a yi. Hanyoyin girbin sun haɗa da ana yin girbi da hannu sannan ana yi da inji. In girbin hannu ne ana buƙatan kulawa sosai don rage fashewar kwayoyin masaran, shi kuma wannan yanayi na girbi ya fi dacewa da ƙananan gonakii. Girbin inji kuma ana amfani da inji ne, ana amfani da inji ne wajen yankewa, rabawa da tsaftacewa duka a lokaci ɗaya, ya fi sauri da kuma dacewa da manyan gonaki da daidaita na’urar don rage asarar kwayoyi da lalacewa. Sai kuma idan.

bayan an ciro koko bins a cikin koko fod suna buƙatar busarwa don a gaba bukatar yadda za a shukasu idan ba a busar da su ba babu yadda za ayi su bushe sakamakon idan an barsu daga ciki sakamakon abin da suke ciki sakamakon ko ruwan da yake ɗauke da shi yana lalataʃi ko ya ruɓar dashi ya zo ba zai fito ba don haka don a tabbatar da an busar da su an sama inganci su gujewa ruɓewa a fitar da shi daga cikin wannan ruwan an fitar da shi daga wannan ruwan a tsaftace ʃi a cire wannan rawaya rawayan da fatan da ta ke jikinsa acire su sai a samu guri mai tsafta a samu abu mai faɗi ko gadan kara ko tabarmar kaba ko dai wani abu wanda idan an shanja wannan ɗan ruwa rawan nan bai zauna ba zai rinƙa ɗigewa ta ƙasa zai rinƙa digewa ya shar iska a sa shi a rana ko a inuwa ya daganta da yadda ka baza shi idan ka baza shi a rana zai saurin bushe wa idan ka baza shi a inuwa zai ɗauka lokaci di yawa kafin ya bushe amma zai bushe idan ka baza shi akan wannan abu yana shan iska zai bushe idan ya bushe sai a tattara shi a tattara shi a zuba shi acikin leda ko wurin da kwari ba zasu lalata shi ba amma in ka zo saboda idan kwari su ka bar kura suka fasa idon ba zai fito ba amma idan ba su fasa shiba ba aka inganta shi to idan a ka agiye shi kana zuwa za ka shuka za ka ga shunkarka ta fito da ikon Allah

Anti Nantal Kea, wato kulawa da mace mai juna biyu, kafin haihuwa, da taimakon da likita ke baiwa mace mai juna biyu dan tabattar da lafiyanta. Wannan taimako bawai sai mace ta kusan haihuwa ba; da zarar mace ta samu juna biyu, yakamata ta je asibiti domin a dubi lafiyarta da lafiyar abun dake cikinta. Sannan ya haɗa da duba lafiyar ita mace tare da jaririnta kafin haihuwa. Antinatal Keya, wato kulawar haihuwa, yana nufin ba da kula ta musamman ga mace mai juna biyu. Wannan kular ya haɗa da gwaje-gwaje; watakila gwaje-gwaje na jini ne ko na fitsari ne, da dai sauransu; ba da shawarari ga mace mai juna biyu, ire-iren abincin da za ta ci, ayyuka da za ta yi wanda ba za ta galabaita ba; da ba da magunguna da zai kare mace da jaririn daga shiga matsaloli kafin haihuwa.

wannan ita ce bishiyar kwakwa wannan bishiyar kwakwa ana shuka ta ne a gurin da yake ɗauke da ƙasa mai laushii ko kuma bakin tekuna bakin manya manyan ruwa kenan waɗanda suke sannan ana shukata ne mayawanci a lokachin damina ko lokachin limshi saboda yadda za ta sami yanayin mai kyau ana samu dasa ta ake yi ana samar da ita ne sai a daddasa ta idan aka dasa ta daga lokacin da aka dasa ta zuwa lokacin da za ta fara fitar da ‘ya’ya ta na iya ɗaukan daga shekara shida zuwa goma lokacin da za ta fara ‘ya’ya kenan ko bishiyar ta na kama da bishiyar dabino in an san bishiyar dabino mafiyawanci tana kama da bishiyar dabino idan akai wannan Shukatan ta ɗauki shekara shida zuwa goma ta fidda ‘ya’ya to a wannan lokaci ne za ta fara fidda ‘ya’ya ta na iya ta kai shekara sittin kuma tana samar da ‘yaa’ya ana cira ana amfani da ita ita wannan kwakwa ana sarrafa ta ta ɓangare abubuwa daban daban shi kansa ganyan ta wasu na amfani da shi wajen rufin gida ko rumfa don samar da inuwa a ƙauyuka sannan ɓawonta ana iyajen ta ana amfani da shi wajen ƙonawa wajen yin girki da abubuwa mabanbanta dai da ake yi da itace sannan wasu na iya amfani da itacen bishiyar wajen rufin gida sakamakon gara ko zari baa sa shi itacen na ta

A cikin wannan hoton akwai yara guda goma sha ɗaya suna cikin nishaɗi na wasa, sun riƙe juna cikin zagaye suna haɗa hannayensu sosai. Suna jindaɗin kansancewa tare a cikin wannan wasa ɗaya daga cikin wannan yara, yana cikin tsakiyan zgyen yana ƙoƙarin kama wani daga cikin yaran dake zagaye da shi. Yaran dake cikin zagayen suna gudu da dariya, suna juyawa cikin sauri, suna ƙoƙarin guje wa wanda ke tsakiyan zagayen, kowanne daga cikinsu yana ƙoƙarin kaucewa daga kamawa daga wanda yake tsakiyarsu. Yana jin daɗin motsa jiki da kuma kasancewa tare da abokansa a cikin wannan wasa mai ƙayatarwa. Lokacin da wanda ke cikin tsakiyan zagayen ya kama wani daga cikin yaran, wannan zai maye gurbinsa sannan sai wannan wanda aka kama ya koma cikin tsakiyan zagayen. Kuma wasan ya cigaba, yaran suna ƙara jindaɗin wasa da juna, suna dariya da nishaɗi. Wasan yana koyawa yara darusa na haɗin kai, juriya da kuma aiki tare cikin farin ciki.

Wannan ta kasance gonar masara. Ita masara ana yin ta a lokaci guda biyu; ana yin ta a lokacin damuna ana yin ta a lokacin rani, ya danganta da lokacin da kake so ka noma ta. A yanzu zan zaɓi na yi bayani ne a kan masara 'yar damunar da kuma 'yar ranin. Masara ta kasance iri kala tana da iri kala-kala; akwai doguwa akwai gajeriya; akwai wacce take yi a kwana saba'in; akwai wacce take yi kuma a wata uku; ya danganta da irin wacce kake so ka shuka. Idan ka samu gonarka ka share aka ma huɗa, wannan bayani 'yar damuna ke nan, in aka ma huɗa sai ka samu irinka ka shuka. Idan ka shuka za ka mata noman farko, in ta fito sannan ka sa mata taki. Wannan abu na wannan, masara tana yin goyo ne, wata tana iya yin goyo uku; wata tana yin biyu; wata kuma ɗaya. Ana, ehn, ta yadda ake nuna ta yadda ake gane alamun masara ta nuna, mafi akasari shi ne za ka ga ta yi ja, in tai ja daga kore, wannan yana nuna ta nuna ta bushe ke nan. Ita kuma masara 'yar rani ana yin ta ne a lokacin da aka daina ruwan sama. Za ka zo ka share gonarka ka samar da hanyar da za ka ba da ruwa, shin rijiya za ka yi ko kuma inji za ka yi amfani da shi wanda zai riƙa zuƙo ruwa yana ba ka kana yi. In ka shuka ta ita ma ana iya shuka 'yar kwana saba'in, ko 'yar wata uku, ana iya shuka doguwa; ana iya shuka gajeriya; sannan kuma ita ma kamar yadda 'yar damuna take ana gane ta hanyar yadda ta nuna ne idan har aka ga ta yi ja, Ma'ana ta ɗauko alamar bushewa ke nan. Ana iya kuma amfani da ita, kafin a ce ta bushe tana korenta, in ka taɓa ka ji ta yi ana karya a dafa ko a gasa a saida. Idan kuma ta bushe aka cashe ta ana iya amfani da ita wajen samar da abincin kaji da sauran abinci dai wanda mutane suke ci.

In aka ce corn harvest, ana nufin yadda ake sare masara. Idan ta nuna za ka bi ka sare ta. Hanyoyin da ake bi wajen sare masara sun kasu kashi biyu; biyu; ana iya amfani da mota; ana iya amfani kuma da hannu. Yadda ake amfani da Yadda ake amfani da hannu shi ne mafi akasari hanyar da muke bi wajen sare masara. Shi ma yi da hannun, ya kasu kashi biyu; akwai waɗanda suke bi sai sun ɓaɓɓalle gonanta gabaɗaya, su tara shi su ɓare shi sannan kuma su cashe tsabar. Akwai waɗanda kuma, bi suke sai su sassare ta sun sare ta an yi harvesting ɗinta an sare ta complete, sai a zo a bi kuma, a ɓaɓɓalle gonar, ɓaɓɓalle gonar, ɓaɓɓalle gonar, a ɓare shi. Akwai kuma waɗanda suke amfani da mota. Ita wannan mota idan ta zo wannan gona, ba abin da za ka yi sai dai ka zuba ido. Ita za ta riƙa yanke masarar tana ɓare ta tana zubar ma da tsaba, tana tara ma tsaba. Idan tsabar ta taru, lakin ka samu babban tamfol ɗinka ka shimfiɗa shi, ko leda, ko kuma ka samu buhuna sai ta riƙa ɗura maka a ciki. Akwai kuma wanda idan ka sare ta, idan aka sare ta, wannan mota za a riƙa ɗiban ta ana zuba wa wannan mota, tana diddige wannan karan nata, tana ware tsabar daban, tana ware wannan ɗin daban. Mafi akasari idan `yar kwana saba’in ce tana cika wannan kwana saba’in ɗin, za a sare ta. In `yar wata uku ce kuma, tana cika wannan wata ukun za a sare ta. In ma har ba ka tsaya ka lissafa ba ta yanda za ka gane ta nuna, za ka rinƙa ganin ganyenta ya bushe. Da lokacin da ka fara fuskantar ganyen masararka ya fara bushewa, kuma ka ga ta yi manya-manyan goyo, wannan shi ke nuna alamar masararka ta nuna ta kai lokacin da za ka sare ta, ko za ka girbe ta. Shi wannan sarewa ko girbewa shi ne a Turance shi ake kiran sa da ‘harvest’.

Kari girbin masara wato kari girbin masara yana da mahimanci sosai a wurin ajiye masara a ɗaki mai boɗaɗɗe inda iska yana iya shiga. Wato bayan an cire shi daga gona an kawo shi gida, a ajiye shi a ɗaki. Wannan ɗaki ya zamanto cewa ɗaki ne da aka mi shi ciminti a ƙasa, sannan abuɗe shi, bayan an buɗe shi a sa mi shi net daga gyefe. Inda yana nan buɗe da iska zai iya shiga yana samun shi, domin inda iska yake shiga yana samun shi, nan zai iya bushewa a kan lokaci kafin nan a sa mo jakunkuna wanda za a lodasu a ciki, a sa magagguna kuma wanda zai kauce duk wani cuta. Bayan an yi haka sannan za a nema inda za a ijiye shi da zai zauna a lokaci sosai wanda in farashi ya zo ya ƙarau a kasuwa kana iya cire shi ba tare da lalacewa ba, ka je ka sayar da shi.

wannan wake ne shi wannan wake kafin a zo a girbe shi ana shuka shi ne a lokavin da damina ta ɗan fara nisa wato ma’ana bajan an shuka gyaɗa ko gero ko dawa sun ɗan girma ruwa ya ɗan ja kaɗan sakamakon shi ba ja son ruwa sosai sannan ana shuka shi ne a wuri mai rairaji ba gurin da jake da taɓo ba ba wurin da dai jake ɗaukan ru:wa ba sannan kuma ana shuka shi a gurin da yake da sanyi haka ba wurin da yake da yawan zafi sosai ba saboda in ka shuka shi farkon damina lokacin da zai zo ja nuna ana ruwa ba zai samu daman budewa ba shi kuma wannan yadda ake shuka shi ne idan a kai huɗa sai a zo a samu kunja ɗaja a shuka shi a tsallake ta biyu ta uku wasu suna tsallake uku wasu suna tsallake biyu a shuka shi akan kunya sannan za a mar feshin ƙwari ana masa noma ana sa masa taki sakamakon wannan feshin zai hana ƙwari su takura ma ganyensa idan har ya kai ga lokacin da za a rure shi in ya nuna zai yi kore ai zai yi yellow rawaya zai yi ruwan rawaya kenan idan ruwan rawayan ya nuna kenan za a yage shi in aka yage shi sai zo a sa shi a turmi a chasheshi a yanda ake norma a ƙauyuka da wasu mabanbantan gurare da ba su da motocin da za su ji wadannan ajjukan in aka chasheshi sai a sheƙe shi sai a sa shi a buhuhuna sai a kai kasuwa guraren da kuma suke da motan chashewa in aka ciro shi ko kuma irin injinnan da yake bige shinkafa za a zuba masa ya chasheshia ya fidda kowan daban waken daban sai a ɗure shi a cikin buhuhuna sai a yi uzurin da za a yi da shi.

wannan wake ne wakennan kuma ja haɗu da ƙwari ne ƙwari ne suke ɓula shi sakamakon rashin feshin maganin ƙwari da ba a masa ba shi ala ayyi halin idan ka shuka wake daga lokacin da ja fara yaɗo to a lokacin ana so ka nemo pesticide in aka ce pesticide a hausance ana nufin maganin ƙwari idan ka nemo wannan pestiside ɗin za ka zo ka zuba a spray re-can idan ka zuba a spray re-can sai ka goya a baya ka na pumping ka na fesa wa wannan wa:ke to wannan feeshin da ka masa albarkacin shi zai hana wani ƙwaro tasiri a jikin wannan waken har izuwa lokacin zai yi ‘ya’yansa ba ma iya wake ba har sauran nau’in kala kalar shukoki idan ana musu feshi ƙwaro ba zai takura musu ba amma wannan hudawa hudawan da ake gani a jikin sa ƙwari ne suka huda shi sakamakon rashin feshi da ba a masa ba amma da an mai feshi nan ba zai kai ga haka ba shi kuma feshin nan ba sai iya da sprayer ake yi ba idan na je da sprayer abar feshi kenan injin da ake feshi da shi ana iya yi da ka zo da bokitin ka ka zuba ka haɗa kayan feshinka a jiki inka haɗa a jiki sai ka zo da tsintsiya sai ka tsoma a ciki in ka tsoma sai ka riƙa bi kana jarfa masa ko ka zo da ho:da akwai hodar ƙwari wanda ake bi ana zuzzuba masa in ka zu:ba masa wannan ma inka zu:ba masa ta na taka rawar gani sosai wajen kashe wannan ƙwari da za suke ɓannatar da irin ka shukar ka ko kuma akwai ɗan abinda ake matsawa na hannu wanda idan ka zubo maganin ka ka zo in gonar ka ba bubba ba je za ka zo ka feffesa da wannan abun

idan aka ʧe ʧupping in ana nufin hanjar da za ai ʃu:ka ko ba:ji idan aka ʧe ʃu:ka ma’ana a samar da wani maz ubi mai kama da kwa:no a matse wanda idan aka ɗe:bo ƙa:sa aka ʧa:ku:ɗa ta da taki aka ʧa:ku:ɗa ta da dust na ka:ta:ko na diddi:gar ka:ta:ko za a samu wadataʧʧe taki a wannan abun sannan sai a bu:ɗe: ʧikin wannan ƙa:sar da take ʧikin wannan kwanon da aka zu:ba sai a saka irin sannan a ringa zu:ba mata ru:wa a haka har ta fi:to jin haka ʃi zai tabbatar da kan ʧewa e irin ka jana ʧikin wannan kwano ko mazu:bin da ka ɗauka ka zuba wannan ƙasar kuma sannan za ka ruƙa ba ʃi wadataʧʧen ru:wa dai dai gwargwado jadda ija janajin irin ka misali wanda ja ke jawan son ru:wa ne ko wadda ba ja son ru:wa to a haka har fito:warsa da girmansa da ko:mai zai sa:mu ʧikakken tsa:ro ta hanjar jadda ba zai tsalle jai wani gun ba ko kuma ka rasa ʃi ko kuma ka riƙa zu:ba ru:wa ja na jin wani gun ba ta:re da ka san ja isa ko be isa ba ʃi kuma a hanjar a ta hanjar ki:wo kwa:no ne wanda ake amfani da ʃi waʤan sa:mar ma dabbo:bi ru:wa ko kuma kamar zuba zuba wa su dabbo:bin a ʧikin wani ke:waje kaman irin ki:fi kokwa:ɗo: za ka ija zu:ba su a ʧiki ka ki:wata su a wannan guri su samu kjakkjawan tsa:ro sakamakon ka saka su a wani kwa:no ko wani mazubi wanda suka samu kjakkjawan tsaro a tattare da su

Wannan duron, yana nufin ai, kyamara ce, wato abar ɗaukar hoto. Wani jirgi ne mai kama da jirgi. Wata ƙirƙira ce wadda Bature ya yo ake amfani da ita wajen ɗaukar hoto, wato ma'ana abin da wurin da yake da girman da ba za ka iya zagayawa da kanka ka ɗauki hoto da shi ba, ko kuma ta sama ake so a ɗauki hoto, ko ana so a yi gwaji, ana amfani da wannan duron ɗin, ko kuma wannan na'ura wajen yi. Ita wannan na'ura ana saka mata memari, wato ana saka mata maɗaukin bayanai, sannan kuma control ɗinta, abin da ake yi, abin da yake, ake amfani da shi wajen tafiyar da ita zuwanta da dawowarta, ana riƙe shi a hannu ne yayin da kai kana zaune, ita kuma za ka tura ta za ka ɗaga ta ta tashi sama, in ta tashi sama, duk yanda kake so ta ɗauko ma za ta riƙa bi, kana gani tana ɗauka ma, kana gani tana ɗauka ma, kana, tana ajiye maka a cikin wannan ma'aji da ka saka mata shi ne ake kiran sa da memori kad. Ya danganta da nau'in irin memorin da za ka saka. Akwai memori kala-kala, kuma ya danganta da girman wurin da za ka ɗauka. Ita wannan abar, kusan tana tafiyar kilomita ai mita kilomita biyar, har wata ma tana haura sama da haka, sannan tana iya yin mil ɗari a sama. Wata kuma ba ta kaiwa ga haka, ya danganta ga wacce za ka yi amfani da ita. Ita dai wannan an yi ta ne kawai don ɗaukar mafi yawanci ana yin ta ne don gwaji ko ɗauko hoton gurin da yake za ka samu sauƙi, wanda in da ƙafa za ka yi, za ka yi tafiya mai nisa, ko guri mai faɗi tana iya ɗaukar sa a lokaci kaɗan, ko tana iya ɗaukan shi a lokaci kaɗan.

Wannan yana nufin ana cin wani abu mai daɗi tare da shan wani abu mai daɗi. Wato ma’ana kamar ana shan shayi da burodi; ko kuma ana shan shayi da busko; ko kuma ana shan lemo irin na jarkan nan da burodi, ana cin burodi ko kuma ana cin busko a da lemo irin na jarkan nan. Wannan ana yin sa ne a lokuta mabambanta, ba a sakamakon ba a son cin abinci mai nauyi, za a yi amfani da wannan abun a ci, a sha don ai wannan, don a yi maganin yunwa. Ana yi ne a lokaci mabambanta don jin daɗi ba don yunwa aka faye ci kasafai ba; ko kuma ana shan koko da, ana shan koko ana cin ƙosai. Duka zai iya kasancewa tunda sha ake yi kuma ana ci. Su ne abubuwan da mafi akasari a ƙasashenmu na Hausa ake ci ake sha, ko kuma dai ake wannan in aka ce eat and drink, mafi yawanci ana magana a kan ci da sha. Su kuma abubuwan da suke tu’ammali da wannan ci da sha sun kasance waɗannan abubuwa da na lissafa, wato burodi da lemo; ko burodi da shayi; ko busko da wannan, da shayi ko kuma ruwa ma, duk yana iya kasancewa tunda an ce sha, duk wani abun da ake sha, ko kuma abun da ake haɗa shi a ci a sha don jin daɗi; ko irin su mitifayif irin su donot, ga su nan dai da sauransu abubuwan da ake ci ake sha a lokuta mabambanta, a yanayi na jin daɗi, don a ji daɗi a rai a samu kwanciyar hankali.

Wannan ya kasance cin abinci, tare da ɗa da uba. Abincin kuma ya kasance abincin rana, ko kuma abincin safe. Suna cin abinci ne tare da ruwan lemu, ruwan matsattsun `ya’yan itacuwa ke nan. Mafi yawanci lemu ana samar da shi ne daga matsattsun ‘ya’yan itacuwa, kamar gwanda, abarba, tufa, mangwaro, da dai sauransu. Abubuwan da ake yin, yin haɗa wannan lemo da shi. Shi kuma abincin yana iya kasancewa, ko gurasa, shinkafa, taliya da sauransu. Abunbincuka da ake yin su da alkama, masara, dawa, gero, da dai sauransu. Ana ci ne a lokuta mabambanta, kamar ana iya ci da safe; ana iya ci da rana; ana iya ci da daddare; ana iya ci kuma a lokacin da aka ji ana sha’awar abu ko a sha a lokacin da aka ji ana sha’awa. Sannan uba ne da ɗa suka zauna suna cin wannan abinci, suna cikin raha da annashuwa da jin daɗi.

Wannan shi ne cin abinci a gargajiyance. Wato, ma’ana cin abincin safe, ko na rana, ko na dare, ko dai, ko dai da yaushe ne ne, amma a gargajiyance. Shi ne kamar mafi yawanci a gargajiyance in aka ci abincinmu na gargajiya, kamar ya kasance tuwon dawa miyar kuka; ko tuwon masara miyar kuka; ko tuwon shinkafa miyar kuka; ko miyar agushi, ko miyar ai, miyar agushi, shi ne ake ce mata miyar taushe; ko miyar kuɓaiwa, ko miyar, ga su nan dai kala, kalolin miya daban-daban na gargajiya wanda ake amfani da su. Shi wannan lokal cin abincin shi ne za ka zo ka shimfiɗa tabarma ka ɗauko abincinka, ka zauna ka riƙa ci, kana ci, kana ci, kana ci, har ka gama cin abincinka. Shi kuma na zamani ya kasance yanda ake yin sa, za ka samo tebur ne, teburi ka ajiye da kuera. Sannan za ka sa cokulanka guda biyu, amma wannan na gargajiya, zuwa za ka yi ka zauna ka wanke hannunka da ruwanka ka riƙa, cin abincinka a hankali a hankali har ka gama ci. Kafin ka fara ci a ƙa’ida sai ka wanke hanunka sakamakon me bi ta iya yuwuwa hanunka yana ɗauke da datti, amma wannan wankewan da ka yi za ka cire wannan dattin da yake jikin hannunka, sannan in ka gama ci, za ka tashi ka ɗauki ruwa ka wanke hanunka, ka wanke bakinka. Shi dai wannan a gurguje a gargajiyance, yanda ake cin abinci, lokal mils itin.

Wannan a Hausance ana kiran ta da tantan, kuma ana aikin gona da ita ana ayyuka da yawa da ita ɓangaren noma, ɓangaren noma, ɓangaren harkan gona ke nan. Kamar yanda take a wannan hoto, wannan tantan tana ɗauke da abun kaftu ne, ko in ce abun haro. Amfanin sawa mafi akasari ana yi ne a gun da za a shuka shinkafa, alkama, ehnn! Dawa, gero masara, maiwa, ya danganta dai da abun da za a shuka. Ana amfani da shi ne a gona wajen, a birkita kalan ƙasarka ka jujjuya ƙasarka, ma'ana inda irin, akwai irin ciyawa a gurin, zai diddige shi, zai kashe shi, zai cire shi, kamar gurin da yake da roba, ko tofuwa, idan aka je da wannan abu aka yi, to yana iya tashin ta daga gurin sakamakon zai lalata jijiyoyinta, sannan kuma ƙasar da take ƙasa zai juya ta ya dawo da ita sama, ta sama ya mai da ta ƙasa, ya jujjuya ta dai, kuma gurin zai samu laushi, zai yi laushi, yanda idan ka shuka irinka, zai fito da wuri, ehnn! Ba kamar gurin da kuka yi wannan kaftu ba, ko kuma gurin da ba ka yi haro ba. Idan ka yi amfani da wannan, za ka riƙa, za a riƙa tonawa, in ka zo huɗa, ko kuma aka zo shuka, ko noma, ita kanta tsiran in ta tashi sakin jijiyoyinta, za ta sake su ne su tafi sosai, za ka ga kuma amfaninka ya fi fita sosai, sannan kuma za ka samu ƙarancin ciyawa wajen aikinka.

Wannan tari-tari ƙasar da ake yi watau hanya ce wacce ake noman dankali. Dankalin na Hausa, ko na Turawa, ko doya. Doyar tana iya kasancewa doyar Kudu, mu dai doyar Kudu ake ce mata, ana kiran ta da doyar Kudu shi ne ake ce mata yam. Ana tara wannan ƙasar ne sakamakon idan ka tara ta ka zo ka, ka kan wannan tudu-tudu ka zo ka ɗora, ka samo ganye ai, ka samo yaɗon dankali ka yayyanka shi, sai ka riƙa bi saman tudun kana sakawa; kana sakawa; kana sakawa; a haka har sai ka gama sakawa. In ka gama sakawa, za ka zo ka, ka mar bayi, ka riƙa mar bayi. Idan kana mar bayi in da damuna ne kuma babu buƙatar ka masa bayi, sannan ana masa noma. Wannan tudun, wannan tudun shi ne zai ƙayyade ma kan cewar, idan ka tashi tonon abun da ka shuka, kai tsaye, wannan tudu-tudun za ka riƙa bi kana tona, ba tare da ka yi laluben ina na saka, ina zan nema ba. Wannan tudun shi zai taimaka ma ya tabbatar ma da kan cewar, to abun da za ka tona fa yana cikin wannan tudun. Kuma sannan idan ka zo tona ba za ka sha wahala ba, sakamakon ƙasar da ka tara ta ba danƙarewa ta yi ba, ba ta bushe ba, a hankali wasu ma da hannu suke bi suke jijjigawa suna zaro dankalinsu ko doyarsu, ya danganta da abun da ka shuka. Ana na, amma mafi yawanci wannan tudun in an yi shi, ana yi ne a dankali, dankali na Hausa.

wato in akace fam turakin ana nufin duba gona ko auna gona inna wannan duba gonan auna gonnan anˋayin ta ne da durons watoˋ in akace durons na’ura mai tashiˋ mafi yawan ci anfiˋyiˋ da itta itta wannan na’ura mai tashiˋ ana daura mata ana saka mata abun daukan bayanai ko kuma eh ana saka mata tana dauke da abun daukan baya nai itta ce zata tattara maka abubuwan da kake nema. Zakaje kana bakin gona kamar gonar da take katuwa wanda takai hekta tamanin ko ashirin ai tamanˊn ko hamsin ace ka zagaya ta ka duba ta da kanka zai wahalar da kai amma me idan akayiˋ amfaniˋ da wannan kemara ko kuma wannan na’ura ta dubawan mai suna durons a turance mai kama da jirgiˋ zata taimaka maka wajen duba a inna matsala take a gonan ka ba tare da kazagaya ba meya kamata kayiˋ? sabida Mafiˋ a kasari duk waniˋ aikin ido bazai ganiˋ ba amma kana zaune a gu daya itta wannan tana zagaya ma kan bata umarniˋ da hannun ka kwai kwanturol, rumot kwanturol ko kuma ince handil da ake amfaniˋ da shiˋ abunda ke jujjuya itta kemaran tana sama shi kuma yana hannunka duk yanda kakeson tayiˋ zaka tura ta kana ganin abunda yake faruwa, kana ganiˋ a haka harka samu gamsuwa akan abunda kake nema ba tare da kasamu wata matsala ba kuma tare da kasha wahalar da kanka waren tashiˋ kaje nan kaje nan.

Wannan bishiya ita ake kira da zindi, wato tana fitowa ne a dokar daji. Mafi akasari a dai yankunan arewacin Nijeriya ba shuka ta ake ba, sai dai idan ka shiga cikin dokar daji kamar Saura, jejin da ya daɗe tsohon jeji za ka iya samun ta a ciki. Tana yin 'ya'ya ga su nan kamar yadda aka gani da ɗan tsayinsu, 'ya'yan sun yi kama da na gwanda, kuma ana shan 'ya'yan. A ciki irinta yake, ana iya sa, ana yanka ta za a fidda irinta a ciki, a shuka wato ma'ana aka ce iri ana nufin seed ke nan, seed ɗinta wanda za a shuka ya fito. Sannan itacenta ana yin katako da shi, tana ba da gudummawa sosai wajen samar da katako. Katakon da ake ƙera kamar irin su jirgin ruwa, rufin gida, da sauran abubuwa dai, sakamakon katakonta yana da ƙarfi yana da kyau. Ana buƙatarsa sosai, saboda tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba da gudummawa wajen samar da katako, nau'in katakon da ake gado, kujera, da dai sauransu. Samun ta a yanki, ko ko a Ƙaramar Hukuma ko a Jaha yana ba da gudunmawa wajen samar da kuɗaɗen shiga, sosai da sosai, don 'ya'yan ma ana iya zuwa a sai da su, waɗanda suke sha. Tana 'ya'ya kamar gauɗe, amma lakin a ce `ya'yanta ya fi na gauɗe girma sosai, kamar yadda gauɗe ke fitowa a jeji haka ita ma take fitowa.

idan a kace flooding a hausance ana nuufin ambaliyan ruwa wato ma'ana a samu ruwa ya ci gonaki, gidaje shaguna da dai sauran dukiyoyi na al’umma kamar a samu kogi ja ji ambalia ko kuma a samu ɓallewan dam in aka ce dam tafki na ruwa yanda ruwa jake taruwa ya samu ya ɓalle ya mamaye gona ko ruwa ya yawaita shine ake kiransa da flooding ambaliya a hausance shine kalma ɗaya da ake kiransa ambaliyan ruwa don bazuwan da zai yi ya cinje gona ko ja cinye gidaje ko ya cinye motoci shi ake cema flooding ko kuma climate change ana nufin canjin yanayi ma'ana kaman yanda bature ya ke faɗa climate yana ɗaukan jerin zango: ne ya canza kaman shine yanayin yanzun nan sai kaji ana zafi yanzun nan sai ka ji sanji climate ja canza ko kuma ka ji yanayin janzun nan ai samu ɗumaman yanayi ko kuma haka dai in aka ce climate canjin ana nufin canjin yanayi canjin yanayin nan kuma yana aukuwane sakamakon wajen kamar samar da hajaƙi na masana:'antu ko kuma haayaƙi na gonaki da aka ƙone ƙone nake ji ga sunan dai ana iya kiransa da ɗumaman yanayi

Idan aka ce raw materials, ana nufin albarkatun ƙasa. Su ne abubuwan da ake samo kai tsaye daga ƙasa ba tare da an sarrafa su ba. Daga waɗannan albarkatun ƙasa ake samar da kayan amfani. Tsintsiya ma tana daga cikin albarkatun ƙasa, saboda ba shuka ce ake nomawa ba, kuma ba amfanin gona ba ne. Ita a dai daga Allah take fitowa a daji, babu wanda zai ce shi ya shuka tsintsiya ko shi ya noma ta. Idan ta fito, a hanya ko daji ake tararta, sai a tsince a kwashe. Idan aka tsince ta, sai a yi mata gyara, a ninke ta ko a daure ta yadda ta zama tsintsiya cikakkiya. Wannan yana nufin an ɗauko ta daga raw material (asalin halittarta), an gyara ta, an mayar da ita product da ake amfani da shi. Daga wannan tsintsiya za a iya samun kuɗaɗe, domin ana amfani da ita a fannoni daban-daban: wajen shara ta cikin gida, share ƙasa, share titi, da sauran wuraren da ake buƙatar tsafta. Tsintsiya tana daga albarkatun ƙasa saboda ba wai mutum ne ke shuka ta ko noma ta ba. Kawai daga daji take fitowa. Abin da ake yi shi ne a ɗauko ta, a yi mata ɗan gyare-gyare, a yage rassanta, sai ta zama amfanin yau da kullum daga raw material zuwa product da ake amfani da shi.

transforming farm produce yana nufin ɗiban kayan amfanin gonan da aka girbe daga gona akai su gida wannan hanyar ta kasance misali kaman ka noma shinkafarka ko geronka ko ka noma da warka za ka ɗebe su za ka kai su gida za a samo abun ɗiba kamar babur ko keke ko mota ko dai abun da ya dace kamar wannan dai ga shi hoton da ja ke nuna babur ne an gama noman dankali ko wake za a tattara ganjen ko harawan a ɗebesu a ɗaure a bayan babur in aka loda su sai a ɗiba a kai gida shi wannan alfanun yana da alfanu haka sakamakon wannan ɗiban da kaji ɗan ganjen dankaƙali ne yana iya kasancewa za ai dafa yake kasancewa irin wanda zaa shuka baɗi ko kuma wani lokacin da ake buƙata idan aka zo zaa yanyanka shi sai a tattara ƙasa sai a riƙa bi ana saka shi ana shukawa ana bashi ruwa da taki kaga wanda ka noma ba sai ka ƙara tafija neman iri ba da wannan wanda ka cire product ɗin naka da ka cire abun da ka noma din ka mora sannan kuma irin shima zaka iya kai shi kasuwa ka siyar ko kuma ka ajiye shi zuwa lokacin da ya ɗauki lokacin bai buce ba ka ƙara bi ka shuka transforming farm product jana nufin ɗiban kayan amfanin da aka kawo su gida

wannan ta kasance hanya mafi sauƙi a gargajiyance yanda ake debo abubbuwa daga gon yanda ake debo kaya ko da mutane daga gona musamman ma mafi yawanci mutanen ƙauye da mutanen um da suke aikin gona suna iya zuwa su je su yi roro in aka ce roro ana nufin kamar amfani in ya kai a je a ciccire shi kamar irin su wake ko aya tumatir gyaɗa da dai sauran su waɗanda in sun kai sun nuna za a haɗu da mata da maza a je a ciro idan aka cicciro aka ebo sai a ɗuddura a buhuhuna in aka ɗuddura a buhuhuna sai a haɗo waɗannan kayayyakin da aka ciro ɗin a cikin abin hawan da aka je da shi ko adaidaita sahu babur mai taya mai ƙafa uku ko dai babur ko keke ko amalanke idan aka debo su za a haɗa da mutanen da aka je da su da komai da um da kayan aikin da komai da komai da ya kunshi wannan abin za a haɗa su sai su shiga ciki idan suka shiga ciki mai tukawa kuma yana tukawa sai a tuka har a kawo kayan nan izuwa gida a saukake ba tare da an tafi neman motar da za a biya ta ta kai waɗanda za ta kai ba sannan a debo waɗanda za a debo sannan a debo kaya.

. “tubers” na nufin nau`in tsirai tsirai dake samar da manyan kayan abinci a ƙasa wa`anan suna cikin sashi na wannan tsiro ko kuma na wannan kayan abinci sune ake kiransu da “tubers” sun haɗa da irin su dankali doya walishin ko a ce makanni da saurannsu wannan dai dankali ne shi ma yana ɗaya daga cikin “tubers” shi dai dankali yana yin `ya`yan sa ne a ƙasa ana tara masa ƙasan idan aka tara masa aka sa shi zai yi waɗannan `ya`ya manya manya a ƙasa su waɗannan `ya`yan sune suke tashi a matsayin kamar saiwarsa ko kuma hanyan da suke samar masa abinci saiwan nan itace take zama a matsayin jijiyoyin sa ko kuma sune suke tashi a matsayin wannan abinci da muke ci tunda kowace bishiya alahai halin a rayuwata tana rayuwa ne saiwa wannan saiwar itace take samar mata “nutrient” abincin ta ruwan ta zata sha da dai sauransu to ita shi wannan dankali saiwan ta na cikin ƙasa kuma sun kasance jigo na wannan bishiya kuma sun kasance abinci a garemu ana tono sune daga ƙasa kuma suna yi ne a ƙasa